Blematɔwo ƒe ŋu la gblẽ le mɔ dzi eye ŋutsua tsitsi aɖewo abe ame woame ade etɔ ɖe ŋua gbɔ nɔ susu tiam kpɔ be yeawoate ŋu awɔ ŋu la hã.

Nyagblɔlawo nɔ woƒe nyagblɔƒe eye wo katã wonɔ nayi ɖe kplɔ ŋuti nɔ enya gblɔm, ame ɖeka do awu yibɔ eye ame ɖe hã do awu ʋi ke ƒee.

Nyɔnuvi tsitsi la fɔ eye wòkplɔ eƒe xɔ me eye wòle anyigba tutum eŋu fesrea da ɖi be ya nate ŋu age ɖe eƒe xɔme eye wòda eƒe mɔƒonu ɖe eƒe kplɔ dzi.

Ŋutsu tsitsi wɔme ade wole emɔ dom. Ŋutsu la wo wɔme atɔ̃ wodo awu gbemumu amadede eye ɖeka do aŋtsi ƒe amadede. Ŋutsu la wo ame atɔ̃ tse ɖo kuku yike nye amadede ʋi.

Etsi gã aɖe dza eye woɖe amewo, eɖe kplɔ woƒe abawo kple woƒe nuwo dzoe. Ɖevi sia tɔ ɖe ŋu aɖe yi ke tsia ɖe dzo yina la tame eye wokpla asi ɖe akɔta.

Yameŋudzeƒedɔwɔla la nɔ kpekpem ɖe nyɔnu ke si evi le, exɔ eƒe agbawo kɔ kɔ da ɖe agbakunuɔwo dzi eye wogale ɖevia ƒe ŋu yi ke le nyɔnua si la wɔm be yeakɔ kɔ kpe ɖe enu.

Le afi si la yevuwo katã wova takpekpe eye ame ɖewo do asi ɖe yame be yewoabia biabia. Yevuwo katã ɖɔ nu ɖe ŋɔtinu.

Aboƒoƒo le edzi yim eyata ame geɖe bubɔnɔ anyi hele ekpɔ alesi wole atsã la ɖe le bɔluƒoƒe la eye woƒe didi enye be yewoƒe amewo naɖu dzi.

srafolawo le ka hehe fefe wɔm kpakple awusa tɔwo asrafo tɔ aɖewo dzanyi ɖa'nyigba eye susoewo hã wóle ka hem asrafo tɔ woameve hã wó tɔ nɔ wó kpɔm kple awusatɔɖewo

Le afi la, aŋa ɖe dzɔ vɔ ye aŋamegb la asrafotɔ ɖewo wova teƒe ya aŋa dzɔ le eye asrafo woame evewo tɔ ɖe aŋawɔŋu eɖewo gbɔ eye wo nɔvi ɖeka nɔ foto ɖem wo.

afii la asrafowo le fiyi godzi asrafo yevu la le ameyibɔ srafowo fiam aleke woazã tu ye ameyibɔ srafo wɔmeve wóle tu yike ƒa madede ele dzɛ̃ ɖasi eye wonɔ srɔm ale woadeɛ

Amewo nɔ anyi ɖe teƒe gbadzaa eye wonɔ fefe wɔm. Le fefea me la ŋutsu kple nyɔnu wonɔ domezã eye ŋutsua dze klo ɖe nyɔnua gbɔ eye wòdo asi ɖe egbɔ be yea ɖee.

Le sewutakpekpe me la, ŋutsu tsitsiwo wonɔ ekɔ dam. Eɖewo kɔ zikpui kɔ nɔ wo nɔnɔewo ƒom. Eɖewo dze anyi ɖe anyigba, eɖewo tse le wo nɔviwo ƒe awu ɖe asi eye wotutu nuɖela la kple eƒe mɔ.

Ŋutsuvila wonɔ tsime eye wnɔ fefe fem. Wode wo nɔnɔewo dzi ɖekaɖeka eye wodo godi amadede yibɔɔ. Ɖeka hã do godi amadede yii.

Eŋuŋutsudɔwɔla la nɔ eŋu dzram ɖo eye ena eƒe dɔsrɔ̃vi la nɔ egbɔ nɔ edɔa srɔ̃m. Le fi ya la akpɔ be ekɔ gakpo kɔkɔ da ɖe ekpe dzi eye wobɔbɔnɔ anyi ɖe egbɔ.

Awusatɔlawo wotso woƒe gbedoɖaƒe dzo yina ɖe aƒeme eye nyɔnu woame etɔ̃ aɖe do awu si ke eƒe amadedee nye ʋee. Eye wokɔ nu kɔ tsyɔ woƒe ta hã.

Kpovitɔlawo ƒo xlã ŋutsu tsitsi ɖeka yi ke do awu yi ke ƒe amadede nye e blɔ eye kpovitɔ la ɖɔ kuku yibɔ sɔ̃ɔ eye kpovitɔ ɖewo lé ŋutsua ƒe asi ɖe asi.

Le dɔnɔxɔme le fi yi la dɔnɔdzikpɔlawo ame eve wo tɔ eye ɖeka nɔ agbalẽ me tsam eye nɔvia ha tɔɖe egbɔ dɔnɔwo ha mlɔ anyi ɖe woƒe abawo dzi

Tugbedzeviwo woame etɔ, wonɔ gbadza dzi nɔ ɣe ɖum. Tugbedzevi woame eve wobla ta eye ɖeka ɖoe kuku, tugbedzevi woame eve wotse ɖɔ gankui eye wonɔ ewɔ ɖum le dzidzɔ kpɔkpɔ me.

Amewo nɔ anyi ɖe elãwo dzi, eye wobla woƒe ta, kɔ woƒe agbawo de megbe eye elã la kɔo kɔle ekpɔ lia, ame ɖewo hã woɖe woƒe afɔkpawo eye wonɔ zɔzɔ le ekea me.

Ɖɔkitanufiala la le eƒe sukuviwo nu fiam tso dɔmenuwo ŋutie eye sukuvi aɖewo fia asi dɔmenua ɖewo ŋutsi ya wo katã wonɔ nu kom.

Dɔnɔdzikpɔla la le abui dom na nyɔnuvi si nɔ anyi la eye wò katã wokɔ enu kɔ ɖɔ ŋɔti nu hafi nɔ edɔ wɔm.

Nyɔnu tsitsi la le amegbe kple atikutsetsewo dzram eye ame atikutsetse ɖewoe nye atɔtɔ, akɔɖu kpakple abladzo.

Nyɔnu tsitsi woame etɔ̃ wonɔ anyi ɖe gagba gã woame etɔ̃ ŋu eye wonɔ tsinonuwo me klɔm. Nyɔnu ɖeka le nu ƒom na nɔvia eye wonɔ nu ƒom.

Nyɔnu tsitsila nɔ anyi le fufu tom eye wòlé tatsila kple asi ɖeka. Ekɔ asi ɖeka hã kɔ le abladzo kɔm le gazea me kɔkɔ de etola me. Eye nyɔnu bubu hã tsa tsi tre ɖe afi mi nɔ nu kpɔ.

Le yameŋudzeƒe gã la, ame ɖewo nɔ anyi ɖe woƒe agbawo gbɔ eye wonɔ kɔlɔe dɔm, ame ɖewo hã wotɔ ɖe yameŋudzeƒe dɔwɔlawo gbɔ eye wonɔ nya biam wo.

le afi la akpɔ ekplɔ gã woame etɔ̃ yi ke zikpui vovovovo nɔ eŋu, zikpui woame eve ame eve nɔ eŋu eye ekplɔ ame eve hã wole yi ke nuɖuɖu vovovowo nɔ edzi eye wotsia akaɖigbe hã ɖe exɔa me.

Afii la, yevu aɖowo wokɔ eŋu safi kɔnɔ asi dem na yovuvi tukui ɖe yi ke enɔa kple etɔo wokɔ vɛ eye enɔa kple tɔo wonɔ nu kom hafi eŋu la tsɛ le fi ma godzi.

Ŋutsuvi si ke le anyigba tutum la kɔ toɖoɖomɔ kɔ ɖee to eye wònɔ eha sem. Eye wòlé anyigbatutunu ɖe asi.

Nyɔnu woame etɔ̃ le foto ke me. Ɖeka nɔ nu kplɔm kple exa kpoe. Eye nyɔnu woame eve bɔbɔ enɔ agbawome klɔm kple gaze gãwo.

Afɔku gã aɖe dzɔ le mɔdodoa dzi eye ŋu gã aɖe zɔ̃ ŋu viwo dzi. Amewo Ame geɖewo va tɔ ɖe nu nɔ ekpɔ eye ame aɖewo tsɛ nɔ nu ƒom tso afɔkua ntsi.

ŋutsu tsitsi la wó nɔanyi eye wó gbã avɔ yi yike nuyibɔ tata le me wónɔ ʋu ƒom yike ƒa madede nye yibɔ kplɛ dzɛ̃ eɖewo le ʋua ƒom kple asi ye eɖewo hã woƒom kple asi

Le afi si la, wota ŋutsuvi si wosa avɔ yi ke ƒe amadede nye ʋie ɖe ali eye wota nyɔnuwo yi ke woƒe ɖa katã le yibɔ. Wota wo ɖe gli la ŋuti eye ŋutsuvi la ɖewo kɔ zikpui ɖe ta eye ame aɖewo hã wonɔ dzi nɛ.

Ame gbogbo aɖewo sɔ eye dukplɔlawo nɔ woƒe ŋu me eye wonɔ asi ŋuŋum na woƒe amewo. Dukplɔla la wo do awu ʋie eye ame yi wo katã nɔ wo kpɔm la ŋuŋu asi na wo tsɛ.

Dɔnɔdzikpɔlalawo kple woƒe dɔnɔgã, dzikpɔlagã ŋutɔ la wotɔ ɖe dɔnɔ nu eye dɔnɔdzikpɔlagã ŋutɔ nɔ nu fiam wo tso dɔnɔ ŋu eye wokɔ tsi kɔkɔ da ɖe dɔnɔla dzi.

Afi si la akpɔ Yevu nyɔnu kple Yevu ŋutsu. Wolé wo viwo ɖa asii eye Ameyibɔviwo kple wo nɔ hã wonɔ Yevuvilawo kpɔm eye wonɔ nu kom.

Lãwadawo nɔ egbe me eye wodo va nɔ etsi nom. Eɖewo nɔ etsi nom eye eɖewo tɔ. Sɔveda hã nɔ wo dome. Eeeee,.....

Deviwo lé woƒe agbawo ɖe ta eye wole mɔ zɔm ɖevi tukui ɖeka tɔ eye wonɔ nu kpɔm ɖevi tukui ɖeka hã enɔ enɔvia kpɔm ɖaa hafi gasɔ tse nɔ woƒe gbɔ.

Yevu lawo nɔ subɔsubɔ wɔm le woƒe exɔ subɔsubɔxɔ me eye woƒe mawudɔwɔla nɔ nu ƒom na wo katã.

Awusatɔlawo va woƒe gbɔdoɖaƒe gã la eye amewo katã ɖe woƒe afɔkpa eye wonɔ avɔʋi me ame eve tse nɔ awu yibɔ me eye wonɔ zɔzɔm ƒoxla woƒe subɔsubɔ ƒe.

Sukuvilawo le dekɔnu wɔm eye akpɔ be wodo dzonu ɖe woƒe ta kple woƒe kɔme. Eɖewo hã wodo dzonu ɖe asi hafi wota vɔ vovovowo ɖe ali kpa kple akɔta.

Ameyibɔla kple Yevuwo ɖe le gakpoŋuti dɔ wɔm. Ameyibɔla lé gakpola ɖe asi eye Yevula le nu fiamee. Yevu bubuwo tsɛ wotɔ ɖe fi mii godzi enɔ wo kpɔm.

Yevuwo kple Ameyibɔ aɖewo wonɔ anyi ɖe atsiaƒuto eye wonɔ dze ɖom. Yevulawo nɔ nu kom. Ame ɖewo hã wonɔ anyi ɖe akpa vovowo. Ame ɖewo hã wonɔ zɔzɔm le kea me eye ame aɖewo tsɛ wonɔ atsiaƒua to pɛɛ.

Yameŋuɖolawo gbɔ tso mɔ dzi, eye wole woƒe agbawo ɖe megbe, eɖewo hã lé woƒe agbawo ɖe asi eye wozɔ yina ɖe yameŋudzeƒela me, eɖewo do awu abɔ legbe eye eɖewo tse wodo awu abɔ kpoe.

Efia nyɔnu la, lé etu ɖe asi le fiaƒeme eye efia be ŋutsu la tsɛ lé etu ɖe asi. Amewo nɔ anyi ɖe wo gbɔ eye wonɔ wo kpɔm.

Asrafo la wo le zɔzɔm le mɔdodoa dzi. le mɔdodoa dzi la akpɔ be anyigba katã wɔ efe kple eɖi sɔŋ. Asrafo la ɖewo tse wonɔ woƒe ŋuwo me. Eŋua ɖeka nye ŋu gã. Kafi eŋua ɖekla nye ŋu vi.

Etsi ɖe ame siawo le woƒe aƒe me eye wokɔ eƒe abawo kple woƒe nuɖanuwo ɖe asi le zɔzɔm le xɔ la me be yewoa dzo le teƒe sia.

Ŋutsuvi la kple srɔ̃ la wonɔ anyi ɖe woƒe aba dzi eye wonɔ dɔlele gã si ke va dukɔa me woyɔna be koɖona la kpɔm le woƒe mɔ emɔ dzi.

Le trɔ̃xɔ sia me la wokɔ ɖeviwo ƒe fefenu ɖi vɔvɔ̃ kɔ da ɖe fi ya eye wosi kɛnɖɛli woame etɔ̃ ɖe anyigba ya woɔ dzonu kɔ kɔ ƒo ʋlã fi ya kple agbalẽ vovovowo.

Ŋutsu tsitsilawo, wonɔ sikakuƒe eye ame ɖewo nɔ sika kum, amae ɖewo hã wokɔ fiaa kɔ nɔ anyigba kum be yeawoakpɔ sika. Woƒe dzikpɔla hã tɔ ɖe ebadzi eye wònɔ wo katã kpɔm le anyigba.

afisi wó dzrana ŋuɖuɖu le ŋkɛɛ lɛ fiya la akpɔ ŋutsu wɔameve wónɔ megbe eye wónɔ ŋukom ɖoɖa nyɔnuvi ɖeka hã nɔ ŋgɔgbe eye wole nuɖugba ɖasi eye nuɖuɖu nɔ me

Le yameŋudzeƒela la, àkpɔ asrafo ɖeka aɖe yi ke nɔ nyɔnu tsitsiwo kple tɔgbu kuɖiwo kpakple ɖeviawo kple wo dzilawo nɔ dzɔm eye wo katã woto fli eye woyina yameŋu ɖoƒe.

Etsi gã aɖe dza yi ke eɖo ameawo ƒe aƒeme eye ameawo nɔ atsi aɖe dzi zɔm be yewoado go le etsia me ne yewoa dzo.

Kpovitɔ ŋutsuwo woɖɔ kuku ɖe ta eye eɖewo lé tu ɖe asi ya wonɔ zɔzɔm le mɔdodo dzi kpovitɔ ɖewo tse ɖɔ kuku ɖe ta.